Niriba n zɛya ka paɣa ye liiga piɛlli ka so tabi o shɛɛ ka so ziri baaji ka bɛ o yɛanga ka ye liiga piɛlli ka tihi zɛ bi tooni ka do so pili zupiligu vakahali ka ye liiga vakahali ka tiŋgbani maa nyɛ tiŋgbani zɛɛ.

Alaafee tuma yili nim n bɔŋɔ paɣa maa zaŋla nyɛ pobirigu n pɔbi o nɔli o ʒila kuɣu zuɣu nyɛ pobirigu maa nyɛla zaɣ nuɣso ka pam o zuɣu paɣa so ʒi o tooni ka gba zaŋ nyɛ pobirigu pobi o noli ka bob bobga ka yɛ liiga liiga maa nyɛla zaɣ sabinli ni zaɣ nuɣso ka teebuli ʒɛya ka niɛma pa dizuɣu ka shɛli ʒɛ bi myaanga ka tihi ʒɛya

Niriba n zɛya paɣa ni doo ka doo maa dɛɛ bini shɛɣu paɣa maa sani ka paɣa maa Kpabi baaji ka gbubi shɛli o nuu ni ka ye kootu ka aleple zɛ bi yɛanga ka tiŋgbani maa nyɛ zaɣi piɛlli.

Niriba n chana ŋɔ ka pili zipili sabila ka gbubi dapaɣa ayirimo ka bi tɔ n chana maa ka tihi ʒɛ niriba maa nyaanga dapaɣa maa zooya ka shɛba yɛ liiga dozim ka shɛba mi yɛ liiga sabila ka pili zipili ʒiɛhi ka dapaɣa nyɛ dapaɣa ʒee ni dapaɣa piɛla ka tihi ʒɛ nyaanga.

Niriba n chɛna niriba maa zooya shɛba yela liiga chichɛra nima ka shɛba ye liiga piɛlla ka shɛba ye liiga zɛhi ka yili zɛya yili maa gba nyɛla yili tankpaɣu zaɣi sabinli kpɛ maa gba nyɛla zaɣi tampilim laasabu.

Niriba ayi n ʒia paɣa ni doo doo maa yela liiga piɛlli ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka paɣa maa ye liiga nuɣuso ka zaŋ baaji tam o naba zuɣu ka zaŋ o nuu tabi o jirili ka duu maa nyɛ du'piɛlli.